Kamatoore aka kabonekhana kamatoore kamana nenga lwetayi iliyo kakandi kakarerekho nakhurakho kamatoore aka Kali mukunda nenga mukunda mubonekhana musimbe kamatoore aka kamakali elah kamalala katandiikhile khutsowesa bubwana

Umukhasi uyu ali khukulisa tsinyanye mukhatale ela umukhasi uyu weboyile ni syitambaala imurwe. Tsinyanya tsili tsingali ela watsipimakile khu bindu byatsyo. Umukhasi uyu akulisa tsinyanya tsindobe nga tsyositsana tsibonekha bulayi.

Inzukhi ili khusimuli inzukhi iyi yasutile ni kamapapariro kayo mungachi tsintzukhi tsitsya khubimuli tsafunamo bunuli tsatsya tsangonamo bubukhi shimuli isi sifana bulayii atee silayi naabi

Lugudo ulu lubalayi ela lulikho tsimotokha tsye injawulo. Lulikho tsi my car lwabakho ni tsi lorry, khu lugudo ukhu khulikho ni tsi pikipiki. Khundulo khwe khu lugudo olu iliwo babandu babalikho ela umulala wekhaale asi e manvuli wafwanile uri uli uwa mobile money. Shifwo isyi shilimu tsinzu tsimboofu nga tsigorofa syabamu ni kamataala ke khu lugudo.

I'tape iyi ili i'tape tsesi baratsatsaka mutsi radio tsikhale elah barusilemo ni khakoye khakhaba mukari khakoye khano khaba mukari elah babana badala khurusamo naabi khukhenyayisa nga buwutsi tsi'tape tsino tsikhale elah tsinakhu tsino ili shangu khutsibona taa

I'tractor ili khu mukunda, kumukunda uku kuli kumuboofu nabi ela khundulo khwe kumukunda ukhu khulikho bisaala. Mungaki mwakile mwa blue ela mwokesanisa muri anzye bwasyele ni kumumu kuliwo.

Umusilikhale uwe kamajje wasutile imundu, inyuma wewe iliyo basilikhale abandi ba police, balala bekhaale khu motookha iye police are ukundi wemikhile asi weyambile khu motookha eyi.

I'mbitsi yarusile kamoolu kayo ni kumunwa ibulafu. Imbitsi iyi ili munzu mukari ela bakiboboyile munzu umu, i'mbitsi iyi yafwanile uri ili khukana khurura ela ili khubirisa kumurwe mutsimbawo akarikari

Kametsi kali u'khwikhilila, kametsi aka kabonekhana ori Kali khutimili khu'speed i'ngali ela kapile ni lifulo, khundulo khwekametsi khu khulikho bisaala, bisaala e'bi bikali naabi, mwigulu kumumu kwarurire ela e'nyanga ili khubonekha

Basani basangalile naabi, basani bano bali khushina ela bagwarile uri bamasayi basani bano bali khusunagilila mungagi ela bali basanyufu naabi, basani bano bafanile uri babali mumwinyawo

Basaani babili atwela ne umwana mutwela bekhaale mulyaato, lilyaato lino lye kimisaala ela lili khu meetsi, babandu bano bafwana ori babaali ukhwama kametsi ukhwama khundulo khutwela batsye khundulo ukhundi, khundulo khwe kametsi ukhu khulikho bunyaasi buleeyi.

Inzu'yi yafanile ikanisa inzu'yi imbofu elah ilikho ni tsikorofa khundulo tsikanisa tsitsitala khufana tsiri tsi'ba tseba'catolica elah abandu bekhalamo bakali naabi, sifosho sibonekha bulaayi

Basani bali khukhwinyaa kumupila kwekhukama basani bano bali nikamani elah mutwela wakwile khuwashe, balala balikhutima tsimbilo basani bano balimo bawanga atwela ni bamali balikhushisawa shilikho bunyaasi

Umusaani uyu wekhale khundulo Khwe lilyaato, umusaani uyu ali ni busawu atwela ni bibindu ibindi byesi a'ambile mukhono, umusaani uyu wakwalire I'vest ate abonekhana nga uli ni kamani, umusaani uyu anyala waba umulobi we tsi'ngeni